Zvirwere zvedu zvatinazvo zvinoda kudzivirirwa nguva nenguva. Pane zvirwere zvinotapuriranwa mumweya, vantu vanosisa kuzvidzivirira kuti zvisapararira.

Kune zvirwere zviri kuwanika munyika medu zvinotapurirwana nekubatana nyara kana kufemerana mweya. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vashambe nyara vasati varya chikhafu chavo .

Tinokurudzira kuti vanachiremba vapuhwe zviro zvavo zvakakwana sembatyla dzekuzvidzivirira kuitira kuti pavanenge veihloya varwere vanezvirwere zvinotapurirwana vasatapurawo chitenda.

Kune zvirwere zvinokwanisa kudzivirirwa kuvana vadoko hurumende yakazviona yakazviita kuti zvinodzivirirwa izvi zviitiwe pachena pasina muduso uye zviitiwe muzvibhedhlera zvikuru kana zvidodori.

Zvirwere zvinoita kukwanisa kudzivirirwa zvisati zvawira munhu zvakawanda uye hurumende inozviita kuti vantu vanohloyiwa vachidzivirirwa pachenapasina muduso.

Muzvibhedhlera mwedu munowanika muchiva nevashandi vanopfeka mbahla dzekuzvichengetedza pavanenge veishanda nevantu vanezvitenda zvinopomerwana mukufema kana mukabatana nyara.

Zvirwere zvinotapurirwana nekufema mweya umwechete sebesha mupengo rakambouya. Zvinokurudzirwa kuti muntu weshe ave nembatya dzekudzivirira kuitira kuti risapararira.

Zvirwere zvinotapurirwana azvina kunaka uye zvinouraya nenguva diki diki vantu vanokurudzirwa kuchengetedza utano hwavo nekupfeka mbatya dzinokudzivirira kubata utachiwana.

Mitombo ye chiyungu ino gadzirwa nana mazvikokota vane unyanzvi hwazvo vano gadzira vachi ziva chipimo chino fanirwa kuzo puhwa munhu kana achinge a hloyiwa neku nyorerwa na dhokodheya kana na mukoti.

Zvitenda zvino sangananikwa nazvo ne vantu zvaka siyana siyana zvitenda zvino nasa ku karudza nyika zvitenda zvino tapurirwana mu mhepo zvino pararira ne nguva isipi vantu vano kurudzirwa ku yayiya kana zvitenda izvi zvaitika.

Zvirwere zvinotapurirwana mumbepo zvinofanirwa kufundiswa vanhu kunyazi hazvisati zvavapo, Asi kana zvavapo vanhu vanokurudzirwa kudzivirirwa kuti vakwanise kuva nehutano hwakanaka.

Zvirwere zvinotapurirwana zvichiwanikwa zvicharamba mukati menyika yedu vantu vanokurudzirwa kuti hurumende yedu Kuda kuti vabtu vafzivirirwe vaonekwe vachienda kudzivirirwa.

Pashi reshe tenderere rinoita mishangano nguwa ngenguwa veizivisana zviri kuitika munyika dzawo veipanana mazano nechenjedzo yezvitenda.

Kwakaitika chitenda chinoda kudzivirwa munyika pasi rese rinopindira rodetsera, rine mapazin aro akasiyana-siyana anozvimirira anouya nerubetsero kuvantu munharaunda.

Vana muzvina fundo vanombono gara mu matare epashi reshe vei udzawo zviro zvavari kunetsekana nazvo uye vachi wandudzawo mushina kuti dziuyewo mu ndaraunda mawo.

Pashi reshe rinokuridziravo kuva nehutano kumwana anenge eiende kuchikora. Zvakaonekwa zvakanaka kuti mwana kana ari pachikora ambodyavo chinopisa.

Pakambopinda dambudziko rekutama mvura yakachena zvirwere zvikazara mumadhorobha zvinokurudzirwa kuti muntu awane mvura yakachena kuti azvidzivirire kuzvitenda.

Pasi rese rinombogara senyika dzakasiyana siyana dzichiudzana nezvadziri kusangana nadzo kungava matambudziko kana kungava mitombo dzavanenge vawana izvi zvinoita kuti nyika dzeshe dzibudirire dzishandire pamwe.

Pashireshe rinokurudzira kuti nyika dzeshe dziwanise vagari vadzo nevantu vadzo muntaraunda mvura yakachena yekushandisa, uye kudzidzisa vantu kugeza maoko vashandisa chimbuzi.

Muzvibhedhlera medu munoramba mune mapazi epashi reshe anenge aibetseredza kuti hutano huende mberi, uye vantu vakwanise kubetsereka nenguva.

Pashi reshe rinombosangana vavanamuzvina fundo nana mazvikokota vanenge vakafundira nezveutano veiyeuchidzana kupanana ruzivo nechenjedzo mairirano nebasa ravo.

Pashi reshe kunokurudzirwa kuti vantu vadzivirirwe zvirwere zvinenge zvabudikira munyika mwomwo ,vantu vanokurudzirwawo kuyenda kana kwadayidzirwa kuti vadzivirirwe.

Bese rinokurudzira kuti muntu wese ave nekodzero yekuwana mvura yakachena pasinde mamwe masangano akazvimirira akotodetsera nharaunda nekumacherera mvura yakachena.

Pasirese vanamuzvinafundo nevanogona kuloya zvewutano vanowungana vachipanana mazano nechenjedzo yezvewutano kuitira kuti pasi rese rive rakachengetedzeka.

Pashi rino reshe rinowanika reuvandudza zvidzidzo uye hutano hwemuntu. Vanhu vanokurudzirwa kuti vayaiye zvinenge zveibhuiwa vateedzere vave neutano hwakagwinya.

Kune masangano akasiyana-siyana anozvimirira ega anodetsera hurumende kuti muntu awane mvura yakaongororwa uye yakachena kuti zvirwere zvinokonzereswa nemvura yakasvipa zviderere.

Pashi rino reshe rinokurudzira kuti zvibhedhlera zveshe zvinge zvine zvitumbu zvinopa vanhu mweya kana akukonewa kufema zvakanaka adetsereke awane kupona.

Pashirese rinokurudzira hutano hwevana vadodori sakei masangano mamweni anozvimiririra ega anohamba muzvikora kana muntaraunda eipa vana vadodori chekurya.

Pashi reshe rinokurudzirwa kuti Muntu awaniswe mvura yekudhandisa kuitira kuti muntu zvirwere zvinobva mumvura yakasvipa zvitaramurwe zviite zvishoma.

Vantu vanorwarirwa nevantu vanenge vakashate soro vanowanikwa veisungira muntu mumba kuitira kuti asabude kubanze zvinokuridzirwa kuti vantu ava vatore mutenda uyu anodetserwa kuchibhedhlera.

Tinoda kutenda hurumende inoramba ichibvumira masangano akasiyana-siyana kuti auye eivadetsera mune zveutano. Kune masangano anomiririra vantu vanorwara njere.

Vantu vakawanda vava kurwara nechirwere chepfungwa. Vanokurudzirwa kuti mukaona mune hama yenyu yabatwa nedenda iroro, rumbai nayo kuzvibhedhlera kuti anodetserwa.

Zvirwere zvendxondo zvinobatwa nemunthu weshe munthu weshe unofanirwa kungwarira chirwere ichi kuitira kuti kana aanacho aende kunohloyiwa nemadhokodheya.

Vantu vakanyanya munyika muno vohwa chitenda chekushate soro ngendaa yekuti hupenyu hwakaoma. Zvinokurudzirwa kuti avo vanenge vaona muntu aiita chitenda ichocho vaende naye kuchibhedhlera.

Zvirwere zvendxondo zvinokurudzirwa kuti vantu vanenge veirwara chirwere ichocho vadetserwe. Vachiendeswa kuchibhedhlera kunohloyiwa mukuwo uchipo kuti vawane kudetsereka.

Vanorwara nepfungwa vantuwo vanodawo rudo nerudetsero rwevantu venharaunda zvinokurudzirwa Kuti muntu akarwara nepfungwa akwanise kuendeswa kuchibhedhlera anodetsera ngemitombo inoenderana nechirwere chake.

Zvidzidzo zvendxondo dzemuntu zvavandudzwa padera-dera pokwaniswa kutovakwavo zvivakwa zvekuti vanenge vane chirwere ichi. Vaende vanobetsereka nekuhloiwa nanachiremba vakadzidzira basa iroro.

Zvebhehlera zvedu zvidoko zvinowanikwa zvichiakirwa musinde menharaunda kudetsera vagari vemo kuti vadetsereke pasindepo kuti vasahamba mumango mikuru.

Zvibhedhlera zvedu zvidoko doko zvisingawanikwi madhokodheya zvinosisawo kuiswa vana mukoti vakawanda munharaunda kuti vantu vadetserwe nenguva.

Muzvibhehkera medu zvidiki zviri kuita dambudziko rekushaiwa vanhloya vanenge vauya nezvitenda uye munenge musina mitombo dzekuvapa.

Tinokurudzirwa kuti kana taenda kunohloyiwa naana chiremba tione kuti ana chiremba vane zvixhoko zvakafanira here vasati vakuhloya kuitira kuti vasakupa utachiona wavo.

Zvibhedhlera zvedu nezvinoonekwa nezveutano zvinombounganidza vana vanenge vane mitezo yakasiyana kuti vaonane kuti vakawanda uye vanokwanisa kurarama nehurema hwavo.

Zvibhedhlera zvedu zvinotorawo, nguva yazvo namadhokodhera naanamukoti kufundisa vanamai vanenge vauya kuzohloyesa vana vavo ,kuti vave neruzivo rwakakwana.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zviri kuwanikwa zvine vashandi vashoma vanobatsira avo vanenge vauya nezvitenda zvawo tinokurudzira hurumende isimudzire zvibhedhlera zvidoko kuti vantu vawane kudetsereka.

Anthu ngavafarire kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa nanamukoti nemadhokodheya vasati vazvipa mitombo dzavanofunga kuti ndidzo dzingapodza zviyaiyo zvavanenge vanazvo.

Zvibhehlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinosiso kuva zvakachena zvine utano zvisina uchapa kuitira kuti muntu wese anenge aenda apapo adetsereke asabva ane chimwe chiyaiyo chinokonzerwa neuchapa.

Muzvibhedhlera zvedu zvidoko movandudzwawo moiswawo madhokodheya nana mukoti vanodetsera vantu vanenge vauya nezviyaiyo zvavo zvinokurudzirwa kuti kana warwara enda undotariswa chiyaiyo chako.

Zvibhehlera zvedu zvinowanikwa zviri zvishoma uye zviri kundau dzakataramuka kubva munharaunda dzinogara veruzhinji zvinopa vanhu kuti vafire mumhatso nekusaenda kwezviri ngekuti zvirikuretu.

Vantu vanokurudzira kuvaneruzivo nezveutano kuitira kuti pavanobatwa zvitenda vasakaruka nekurumba-rumba kwavasingazivi kusina rubetsero.

Zvi bhedhlera zvedu zvidoko zvino kurudzirwawo kuva nezve kuhambisa zve vantu vanenge vasinga kwanisi kushandisa marenje awo vanenge vabarwa vasina marenje aka gwinya.

Zvibhedhleya zvikuru nezvidiki zvinokuridzirwa kuva nezvinoshandiswa nevanamukoti naamadhokodheya akakwana kuitira kuti vanoenda kunohloyiwa vadetsereke nemukuwo.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzirwawo kuti zvivakwe muntaraunda inogara veruzhinji kuitira kuti vantu vasahamba mumango mukuru veida kunobetserwa kana kuhloyiwa zviyaiyo zvavo.

...bhehlera zvedu zvinowanika zvine zvekushandisa zvishoma uye zvinowanikwa zvisina madhokodheya kana vanamukoti vakakwana zvinopa kuti munhu anenge aenda kunohloyiwa asadetsereka nenguva.

Zvipatara zvedu zvinokurudzira kuti vabereki auye nevana vavo nguva nenguva kuzohloyiwa nekudzivirirwa zvirwere zvinenge zvakatarwa nehurumende kuti zvidzivirirwe.

Zvibhehlera zvedu zvakawanda zvavakuvandudzwa kuvawo nemichina yechizvino zvino uye nevantu vakadzidzira basa ravo kuti vawone kudetsera vantu vanode kuhloyiwa.

Zvi bhedhlera zvo wandudzwa uye zvoitwawo kuti zvi vakwe zvaka wanda zviri mu ndaraunda inogara veru zhinji kuti vadetsereke pa muhambo mavo vasa hamba mi mango dzaka kura.

Tine vanoita nezveutano vanogara vakakurudzira vantu kuti vashambe nyara dzavo pavanenge vari mukuvo nenguvo. Kune mashambirwo enyara anofundiswa kuti vantu varambe vane hutano.

Zvibhedhleya zvedu zvinowanikwa zvakawanda madzimai anenge ane vana veiyamwisa kana kuuya kuzovadonhedzera mitombo yavanenge vakazi vadonhedzerwe tinokurudzirawo kuti vanababa vaperekedze vanamai kunohloyiwa nevana.

Zvidzidzo zvinoitwa neveutano varikuzvikora zvavo zvepadera dera vanouyawo mundaraunda zvozvidzidzisa vanenge vachida kuteerera kuti vazwe ngezveutano .

Kune mishina yakawanda inodzidzwa neavo vanenge veidzidzira basa rekuva vana madhokodhera kana utano michina iyi inodetsera kurerusa basa muzvibhedhlera.

Tinosisa kuva neruzivo nezvekuti kuzvibhedhlera vana vaofanirwa kuenda kuzvikora zvepadera anenge ambokunda muzvidzidzo zvipi kuitira kuti azodzidza basa iri .

Zvedzidzo zvinoenderana nezveutano ikodzero yemunhu wese kuti apuwe ruzivo irworwo pachena. Zvingava mukuunganidzwa kana kupuwa zvinyorwa zbakanyorwa kuti muntu ave neruzivo.

Vanthu vanosisoukudzidziswa nezveutano kuitira kuti vagare vane ruzivo rwezvitenda zvinenge zviri muntharaunda mwavanoogara kuitira kuti vangwarire nguva dzeshe.

Hurumende inoisa mitemo nezvizato zvakasiyana siyana kudzivirira madhokodheya vanamukoti uye nevarwere kuti vasabatwa zvakashata.

Vantu vanokurudzirwa kuti vakwanise kuyerenga mapepa anoita nezveutano kuti vazive nezvinenge zvichiitika mubazi iri kuti muntu weshe ange ane ruzivo abetsereke.

Kune mitemo nezvizato zvinosisirwe kuteedzerwa nevanoita nezveutano kuitira kuti vantu vashande veiziya zvinodikanwa munyika mwawo.

Vezveutano vane zvizato zvavanofanirwa kushandisa nekuzivisawo vantu pakushanda kwavo nevarwere vanenge vanezvitenda. Zvinova zvizato zvinonyorerwana pasi nehurumende.

Muzvibhehlera medu munowanikwa muchishaikwa mitombo uye vashandi vakakwana. Zvinopa kuti vanenge vauya nezvitenda vanonoke kudetserwa.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwa kuti zvive nevashandi vanoshanda kubanze veigadzirira nharaunda kuti ive yakashambidzika kuitira kuti pasava nechitenda chinobatwa chichikonzerwa neutsvina .

Muzvi bhedhlera medu muno wanikwa mune zvidzidzo zvinotorwa zveyipuwa vantu, veyito zowanawo mapepa ekuti vapedza zvifundo izvozvo, muntu wese ane nguva uno kurudzirwa kuenda kundoyita zvidzidzo izvozvo.

Bhedhlera zvedu zvinokurudzirwawo kuti zvive zvinonamatira varwere kana vachinge vapihwa mubhedha vachihloiwa ndiana chiremba apo neapo tinotenda vanoita nezvezvinamato vanopota veishanyira varwere.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kunohloyiwa kuzvibhehleya kunyazwi auna chinokurwadzwa ngekuti zvimwe zvirwere zvino kura zvisingarwadzi asi munhu otozoona zvapararira nemwiri weshe.

Mu zvibhehlera mwedu mowana muchi wandiwa ne vanorwara utenda mibhedha yeku watira yava mishoma zvino kurudzirwa kuti mu zvibhedhlera izvi zvi vakwe zvakawanda mundaraunda kuti vantu vadetsereke.

Zvibhedhlera zvedu zvoknekwa zvichivakwa kuita kuti zvive muderere nemuvantu uye zvichiwandawo kudetsera avo vanenge vane zvitenda zvakakura kura zvinode kudetserwa ngekukasika.

Zvi bhedhlera zvedu zvo wanikwa zvine vano shandemwo vanege vaka dzidzire basa ravo vakawanda vanokwanisa kudetsera mutenda anenge auya ne nguva isipi unotoona mutenda ato pona.

Zvibhedhlera zvedu zvowandudzwa uye zvooneka kuti zvirikuzara hurumende yakabvumirawo madhokodheya kuti vavhure zvibhedhlera zvayo muntaraunda inogara vechizhinji kuti vabetsereke.

Zvi bhedhlera zvedu zvikuru ne zvidoko zvino kurudzirwa kuva ne movha dzinenge dzaka emera kuti kana pane vanenge vapinda mu njodzi vano takurwa nguva iripo avo vanoda ku endeswa kune zvibhedhlera zvepa dera dera vatakurwe zvine unyanzvi.

Muzvibhedhlera medu, vantu vanokwanisa kuenda pachibhedhlera chidoko, oonekwa kuti chitenda chake achikwanisi kurapiwa pachibhedhlera ichocho, unoiswa mudzimovha dzakagadzirirwa kuti dzitakure vatenda.

Zvibhedhlera zvedu zviduku nezvikuru zvinowanikwawo zvine pazvinoisirawo mutombo munhu munoshanda muntu unotoziyawo zvaanoita anofana kuerenga zvanyorerwa namadhokoteya.

Ngative vanhu vanofarira kuziva nezveutano. Muntu kana eyenda kuchibhedhlera akanyorerwa mitombo nadhokodheya kana mukoti anosiso kunotenga kana kupuhwa pachibhedhera ipapo.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa munewo panochengeterwa mitombo dzekuzopa vanenge vauya kuzohloiwa nana chiremba uye vantu vanokwanisawo kutotenga ipapo pazvibhedhlera.

Pane zvitenda zvinenge kuti muntu ahloiwe akadzivirirwa, uye vanomuhloya vange vakadziviririka. Nokuti vantu vanofanirwa kusapanana utachivana hunenge huri pamuntu.

Vanoona nezvezvirwere zvemukati momuviri vanokurudzira vantu kuti vange vakazvidzivirira nguva dzose kuitira kuti vasabatira zvimweni zvirwere.

Zvirwere zvirikunesa mukati mentaraunda medu zvirwere zvinozwi ropa rinenge risingachahambi zvakanaka mukati metsinga. Izvo zvirwere zvinoda kuramba zveihloyiwa.

Tinokurudzira vantu kuti vaende kundohloyiwa kuzvibhedhlera kana vakaona vasiri kunzwa zvakanaka. Kuzvibhedhlera vanonosangana nemadhokodheya nanamukoti vakafundire basa ravo.

Zvirwere zvemukati menyama zvinofanirwa kutanga zvahloiwa kuitira kuti muntu aziye kuti chitenda chanozwa ndecheyi uye chingadetserwa sei nana dhokodheya.

Vanoita nezvehutano vanoonawo kuti vantu mazuva ano vari kukanganisa ganda vanoHloya ganda remuntu iroro vomupa Mititombo kana kumupa majekiseni kana mutombo wekuzora kuti adetsereke.

Zvirwere zvemukati menyama zvinosiso kushandirwa nanadhokodhera, kana vana mukoti vakazvihlongedza mbahla dzekudzivirira kuti vasatapurawo hutachiwana navo vasapa mutenda hutachiwana hunenge huripo.

Zviro zvinodadisa kana nyika ichikwanisa kurapa vantu vanenga vane zvitenda zviri mukati mwenyama tinokurudzirawo nyika yedu kuti dai yakwanisa kuwana zvikwanisiro vantu vqkwanisa kurapika munyika muno.

Zvirwere zvemukati mumuviri zvinosanganisawo zvirwere zvemakumbo. Izvo, zvinoda kuhloyiwawo zvichishandiswa michina yechizvino zvino veyizopuwawe mishonga inoitiranawo nechitenda chavanenge vabatwa.

Zvirwere zvinoyita kutapurirwana kana zvinowanikwa zvichinge zvahloyiwa nemichina . Madhokodheya anokurudzira vantu kugara vakawuya kuzohloyiwa kana achinge anzva kurwadziwa.

Kune zvirwere zvinowanikwa nemunthu zvemukati menyama zvinoda kuhloyiwa nana mazvikokota vakadzidzira basa iroro kuti vakwanise kumudetsera kuti apone.

Zvirwere zvino sanganisira makumbo zvirwere zviri kubatwa nevantu vakasiyana siyana zvinoda kuti vana mazvikokota vakwanise kurumba rumba veizvihloya kuti vantu vadetsereke pakurapwa kwazvo.

Zvirwere zvemukati kati memuviri zvinosanganisira zvirwere zvepfungwa zvinonesa muntu weshe nepashi reshe zvinokonzereswa nekutama ruzivo zvimweni zvinoda kuti vantu vapuwe ruzivo rwakakwana.

Tinokurudzira vantu veshe vanozwa zvirwere zvemakumbo ,vaende kunanamazvikokota madhokodheya ,vanamukoti kuti vahloiwe, vawane kudetserwa ,vahambe zvakanaka.

Zvirwere zvemukati menyama dzedu zviri kuwanda maningi zvinova izvo zvinova njodzi mukati meupenyu hwevantu vantu vanokurudzirwa kugara vakaenda kunohloyiwa.

Zvirwere zvemukati momuviri mwemuntu zvinokurudzirwa kuti muntu akazwa chaasingazwisisi mukati mwenyama dzake aende kuzvibhedhleya, anoona madhokodheya akwanise kuhloiwa ngemichina yechizvino-zvino.

Zvidzidzo zvinoita nezvendaramo yemuntu ngenyama dzemukati kunyazwi zvirwere zvemadziso zvavanevantu vakafundira basa razvo uye michina dzekushandisa kuvahloya.

Kune zviyaiyo zvinowanikwa nemuntu unenge ane hutachiwana hweganda muntu akaenda kuchibhedhlera unohloyiwa nanadhokodheya kuti vaone kuti chii chiri kukonzeresa kushata kweganda rake.

Zvifundo zveruzivo hwekurwadza kwenyama yemukati zvakawandudzwa zvikaiswa muzvibhedhlera zveshe. Nevashandi vanoshandise michina dzavako dzechizvino-zvino.

Muzvibhehlera medu mavakuwanikwa michina yakasiyana -siyana inokwanisawo kuhloyawo zvakasiyana-siyana zvinobva mumuviri memunhu kuti akwanise kudetserwa nemadhokodheya.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo mune bazi rinoita zvekuongorora ngazi. Bazi iri rinofanirwa kunge rakachenjera richishandisa nzira yakanaka yekuziva zvintu zvemunhu isingasanganisi neumweni.

Bazi redu rinoita nezveutano rakavandudzawo chikamu chekuhloya ngazi inobva mumuviri memuntu une chitenda ikaisa mishina yakawanda.

Tinokurudzirwa kuti kana tazwa zvinotirwadza mukati mwemuviri medu tisakaruka, tisavhunduka kana dhogodheya voti todekumbohloya ngazi, tsvina kana gararwa rako.

Muzvibhedhlera medu vantu vanoita basa rekuongorora zviri mukati memuviri memuntu Vanofanirwawo kupuwa nekuvandudzurwa muchini dAvanoshandisa kuti dzinge dzichienderana nenguwa.

Muzvibhehlera medu munowanikwa mune chibazi chinoita zvekuhloya zvinobva mukati memuviri memunhu. Zvingava garahwa, ngazi kana tsvina kana mvura dzinobuda mumuviri memuntu.

Zvirwere zvinoitwa kuti zvikwanise kuhloyiwa nemichina yechizvino zvino ichitarise ngazi garahwa tsvina yemunhu kana mvura dzinobuda muviri vake zvinosiso kuti vanthu varumbe nazvo kana vazwa kuti vaane chitenda ichocho.

Muzvibhedhlera medu, vanhu vanotorwe ngazi dzavo veida kunohloiwa kuti mungazi mungawanikwa chitenda chiri, chingava chiri kunetsa mukati memuntu anenge auya kuchibhedhlera kuona madhokodheya.

Muzvibhedhela medu munowanikawo vantu veyitorwa mvura dzinobhuda mumwiri mavo kuti dzihloyiwe nemichina yechizvinozvino, kudetsera madhokodheya kuti akwanise kuhloya murwere zvakanaka.

Muzvibhedhlera medu minova nezviro zvakasiyana siyana kunyanya nyanya kubazi rinoita zvokuongorora zvinobva mukati mwemuviri wemunhu zvovandudzwa zviva mhando yepamusoro zvodetsera vane zviyaiyo.

Mitombo yechizvino-zvino inokwaniswavo kushandiswa uko kunenge kweiitwa kuhloiwa zviro zvemukati memuviri memuntu. Kuti muntu ave anokwaniswa kuti aonekwe chitenda chaanacho.

Muzvibhehlera medu munowanikwa mune bazi rinoita zvekuhloya mvura dzinobva mukati memuviri memunhu. Mvura idzi dzinoiswa muzvimutumbi dzozono ongoroorwa kumbatso iyoyo vantu vopuwa zvinenge zvawanikwa mumvura dzemumuviri dzavo.

Muntu weshe unekodzera yekuyenda kuchibhedhlera wonopa mvura dzinobyda mumwiri make, tsvina, garawa kana ngazi kuti awongirorwe kuti muwiri wake, newutano wake, wuchakanaka here.

Vanoita nezveutano vakaona zvakasisira kuti muzvibhedhlera mega mega muve nemichina inoongorora zvirwere zvakasiyana siyana kuitira kuti basa rema dhokodheya rireruke vasaneseka ngekutsvaka chitenda.

Muzvibhehlera medu avo vanoita nezvekuhloya ngazi yemuntu anenge auya kuchibhehlera ane chiyaiyo vanosisirwa kupfeka mbatya dzinovadzivirira kubva kubatira hutachiwana.

Tinokurudzira vantu kana vachinge vachikosora kana kurwara mapapu awo vaende kuzvibhedhlera vanohloiwa nemichina ya yechizvino zvino inotaridza kuti mukati mwemundani mwavo mwakamira sei.

Vemuma zvibhedhlera vanokurudzira hurumende kuti ivabetsereqo avanevo mitombo inoongorora zvemukati memuviri memuntu vaka vandudzika, ino enderanavo nenguva yatinayo

Muzvibhehlera medu munowanika mune bazi rinoita nezvekuhloya mukati mwenyama mwemuntu veitora ngazi, gararwa kana tsvina voisa muzvigumbure voendesa kwainono hlyoyiwa ngemichina.

Madhogodheya anoshanda nezvekuongorora zvinobva mukati memuviri memunhu zvinosanganisira ngazi, gararwa, tsvina kana mvura dzinobva mumuviri vanofanirwa kushanda vakazvidzivirira.

Utano hwamai vanenge vakaxakeya, vakatware mimba hwakakosha uye pavanobarawo nepano zowanikwa mwana abuda utano hwavo vese nemwana hwakakosha zvikuru.

Zvirwere zvinowanikwa nana mai vanenge vakazvitakura dzinosisa kudzivirirwa kuitira kuti pavanenge vodetserwa mwana vadetsereke vakagwinya vabudisewo mwana ane hutano.

Hipfumi hwenyika yedu hurimuvana vadoko vatinenge teibara nekudaro mai vanofanirwa kudzivirirwa kana vachinge vane pamuviri uye vachiyamwisa kuitira kuti pabude mwana akagwinya .

Zvidzidzo zvinova nechekuita kwekubarwa kwevana vadodori, nekudzivirirwa kubve kumitenda dzakawanda, vantu vanokurudzirwa kuzvidzidziswa, vasati vava nevana.

Avo vanenge vakazvitakura voda kudetserwa mwana wavo vanewo kwavanoenda kogarira vachihloyiwa nemadhokodheya nanamukoti kuti nguva yekuti mwana abude yakwana here.

Uko kunochengetedzwa madzimai nevana vanenge vabarwa muchipatara. Kunovandudzwa kubetsera madzimai kuti avane rubetsero rwaanenge achida paanenge asati abara nepaanenge abara.

Vanamai vanosiso kudzidziswa nezvehutano apo pavanenge vakazvitakura nepavanenge vabara vana vavo kuti vabetsereke kuchengeta vana vavo mune zvakanaka

Tinowana muzvibhedhlera medu mune bato rinenge riripo rinozoona nezvekuhloya madzimai anenge akazvitakura nekuvabarisa. Nekuzochengeta vana vanenge vabarwa nguva iyoyo nekuvadzivirira kuzvirwere.

Zvinowanikwa muzvibhehlera zvakasiyana siyana, kunowanikwa vanhu vanenge vaita hutenda hwekutadza kufema zvakanaka vanodetsereka nemichina inovadetsera kufema.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zvine zvikwanisiro kana unechiyaiyo chakakura chinoda kuvhenekwa ngemuchina kuitira kuti udetsereke chirwere chisati chakura.

Zvinowanikwa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana asi zvine mabasa akakosha dhokodheya basa rake rino reruka kana achinge ane zvekushandisa zvakakwana.

Zvibhedhlera medu mune zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nemadhokodheya nana mukotikuti vakwanise kuhloya munhu unenge auya nechiyaiyo chake kwaari.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune michina nezvinoshandiswa zvakasiyana siyana, zvimweni zvinoshandiswa zvinoshandisirwana asi zvinosise kunge zvambosukwa kuti zvichene.

Zvibhedhlera medu zvidoko nezvikuru mawanikwa mune dambudziko rekutama zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya kuhloya vanenge vauya nezvihlaiwo.

Mu zvibhedhlera medu muno wanikwa mune zvoku shandisa zvinoita kuti muntu akone kufema zvakanaka kana auya o hahairwa nge mweya tinozvi kurudzirwa kuti zvinge zvirimo mu zvibhedhlera zvedu.

Zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya zvimweni zvakanakire kuti azvisi zvekuteka teka zveizorwadze nhii dzawo zvimweni zvinoshandise mavhiri kuti zvingochovhwa zveisundwa.

Zviro zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinorerutsa basa nemadhokodheya nanamukoti zvakawanda uye zvinofanirwa kuvandudzwa kuti zvinge zvichishanda.

Muzvibhedhleya medu munowanikwa mune hungwanda hungwanda hwakasiyana siyana izvi zvinodetsera kuti muntu anenge aenda kunohloyiwa akwanise kubatsirwa ngekukasira.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera zvinenge zvakati simukirei kana tine zvitenda zvemukati mwemuviri zvinenge zveida kunohloyiwa ngekuti zvibhehlera zvidodori azvina michina.

Muzvibhedhlera muno wanikwawo zvitumbu zvakasiyana siyana zvinodetsera murwere anenge auya kuzo hloyiwa kuti awane mweya wekufema arimwo.

Muzvibhehlera medu mowanikwa mune zvekushandisa zvakasiyanasiyana zvinoita kuti chiremba adetsereke pamushando wake wekuhloya varwere.

Zviro zvatinoshandisa muchibhehlera zvatinoona taenda kunohloyiwa zveitidetsera kuti chitenda chedu chionekwe uye madhokodheya atihloye mune zvakanaka.

Zvinowanikwa muzvibhehlera kuti madhokodheya nanamukoti vashandise uye basa ravo rireruke pakuhloya mutenda zvovandudzwa zvova muzvibhehlera zveshe.

Zviro zvimweni zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinoshandisirwana. Ngendaa yeizvozvo, zvinofanirwa kusukwa nemitombo inobvisa zvitenda kana utachiona kuitira kuti vantu vasabatira.

Muzvibhedhlera medu munowanika mune zviro zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa naana mukoti nemadhokodheya kuti basa ravo rienderere mberi, uye risarwadza pakuita nepakuhloya mutenda.

Zvibhedhlera muri kushaikwa zvekupfeka zvakakwana zvinoita kuti vanoshandamo vave panjodzi yekubatira zvitenda zvinenge zvauya nevantu vanenge vauya kuzohloiwa.

Tine zvakawanda wanda zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosiso kunge zvakachena zvichusukwa nemitombo dzakasiyana siyana kuitira kuti vanthu vasashandisirwa zviro zvinenge zvine utachiwana.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvinodetseredza basa ramadhokodhera naana mukoti kuti riinde mberi uye riite nyore pavanenge veidetsera vatenda vanenge vauya.

Kuva neutano chinhu chakakosha kwazvo kuti muntu kana achirikuzwa achizvihambira ega akwanise kunohloyiwa. Zvinhu zvinorwadza kuti munhu avatiswe pachimubhedha chinosumudzwa ngekuti haachakoni kuzvihambira kuenda kuzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera medu munokwanisa kuonekwawo mune zvintu zvinobetseredza kuti muntu anenge orwadziwa ngekuhamba ngemakumbo ake adetseredzwe ngezvimuchovha kana ngezvimasimbi zvokuti akwanise kuhamba asingarwadziwi.

Muzvibhedhlera medu maakuwanikwa michina yechizvino-zvino yakavandudzwa kuti idetsere vanadhokodhera naanamukoti kuti vawane, kukasira kuhloya murwere nekumudetsera nguva ichipo.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti avinde kuchibhedhlera kunohloyiwa nekuti zvibhedhlera zvedu zvakawandudzwa, zvava nemichina yechizvino zvino inohloya chitenda apapo apapo.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa munezvinoshandiswa zvakasiyana siyana. Madhokodheya anofanira kunge ane panonyorera zviro zvemuntu kuti pa anouya futhi, vadzokere pona apapo, vawone zvavaka mudetsera nazvo.

Zvipatara zvatinogara zviri mudhuzemwo nezviri kuretu zvinosise kuva nemovha dzakawanda uye dzakagwinya dzinozotakura vatenda vanenge veida kuendeswa paneimweni nzvimbo.

Muzvibhehlera medu munovandudzwa uye munokwidziridzwa kuti vanenge vauya kuzohloiwa zvitenda vadetsereke nguva iripo uye madhokodhera basa ravo rivarerukirevo uye nemuchina dzirimwo.

Zvinowanikwa muzvibhedhlera zvichishanda mishando yazvo yakasiyana siyana zvichiita kuti muntu wauya nechitenda chake adetsereke zvinokwaniswa zvinofanirwa kuva zvinowandudzwa nekuwanzwa muzvibhedhlera medu.

Vanhu vanokurudzirwa kuti vave neruzivo rezvinhu zvavanenge vechishandisirwa muzvibhedhlera zvimwe zvacho zvinofanirwa kunge zvasukwa zvakachena zvashandiswa mune zvakanaka, munhu ane kodzero yekuti ichi andidi kuchishandisirwa nekuti chine tsvina.

Muzvibhehlera medu munowanika mune zvishandiso zvekushandisa kuhloya vanenge vauya nehutenda kuzvibhehlera kuitira kuti vadetsereke pachitenda chavanenge vanacho.

Muzvibhehlera medu tinowana mune zvingwanda ngwanda zvekushandisa kuitira kuti hupenyu hwemuntu unenge aenda nechitenda akwanise kubetsereka. Madhokodheya anofanirwa kupuwa zvikwanisiro izvozvo.

Kune zvinhu zvinoshandiswa zvinobatsira basa radhokodheya nana mukoti kuti rireruke vasaita zvekufungira vatoona apapo apapo chitenda chinode kudetserwa muntu.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune zviro zvinoshandiswa nana chiremba muzvibhedhlera zvizhinji vanonyanya kushandisa zviro zvinenge zvine zvimativiri kuti vasaremerwa pakuzvisimudza zvihambe zveisundwa.

Kune zviro zvakàwanda zvinoshandisa muntu kwaanenge akadzidzira basa rake rekuhloya zvirwere zvemukati memuviri kuti dhokoteya adetsereke pakuhloya chitenda.

Zvibhedhlera zvedu zvosarira mumashure pasi rino nekutama zvekushandisa mukati mazvo madhokodhera anoona yakaoma yekuhloya mutenda vasina zvikwanisiro.

Tine zvaka wanda wanda zvatino sangana nazvo mu zvibhedhlera zvino shandiswa ne madhokodheya pakuti hloya kana tashanyira zvi bhedhlera zvavo vano detsereka kuti hloya ne nguva uye zvirwere zvei batika.

Kune zviro zvemhando dzakasiyana siyana zvinowanikwa kuzvibhedhlera vanhu vanokuridzirwa kuti kana vaenda kuzvibhedhlera vaongororarwe nana chiremba nana mukoti vachishandisa zviro dzakachena.

Muzvibhedhlera munovanikwa mune zvinoshandiswa ndiana dhogodheya pavanenge veihloya mutenda unenge auya kuchibhedhleya. Vanokwanisa kushandisa majekiseni emhando dzakasiyana-siyana.

Kune zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya mukuita basa ravo vachihloya mutenda anenge auya pachibhehlera pavo kuti vawane kumudetsera.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinodetseredza nekuvandudza basa radhokodheya naana mukoti zvinodetserawo kuti munhu ahloyike nguwa iripo adetserwe pachitenda chake .

Zvirwere zvakawanda zvovanikidzwa zvichishaikwa kuti chirwere rudzii chinenge chichizwa muntu vauya kuzohloiwa. Zvinoita nyore kana pane michina inonga iripo inobetseredza kuhloya muntu kuti aoneke chitenda chake.

Muzvibhedhlera muno wanikwawo mune zvinoshandiswa zvakasiyana siyana nevantu vanenge vakadzidzira basa ravo kuti madhokodheya arerikurwe pamishando yavo.

Muzvibhedhlera munowanikwa munezvimichina kana zvishandiso zvekushandisa zvinobetsera zvokuhloya mutenda anenge auya nechiyaiyo chake kuti madhogodheyawo akasire kumudetsera. Zvibatsiro izvi zvinodetsera kuti basa ravo madhogodheya rireruke.

Muzvibhehleya munowanikwa mune zviro zvakavandudziwa zvekukwanisa kuti dhokodheya nanamukoti vazvishandise pakuhloya murwere. Michina mizhinji dzinenge dzeihloya mukati mwenyama memuntu wauya kuzohloiwa.

Zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuona kuti muntu hana yaje ichiri kurova zvakanaka ere kune vantu vanenge varwara ngechitenda chekutotadza kumuka vanoiswa pauchina vaongororwa votozopedzisira vapona.

Ikodzero yemuntu unenge anohloyiwa nadhokodheya kana namukoti kuti awaniswe mutombo unoenderana nechirwere chavenge vaona pavanohloya.

Irimwo muzvibhedhlera medu mitombo inotidetsera kuti apo tinenge teiva nechitenda chedu tidzinyorerwe tidzipiwe nemadhogodheya naana mukoti.

Mitombo yedu yechizvinozvinno inosanganiswawo nezvimwe zvakasiyanasiyana zvimweni zvakona zvinotozosimudza mamwe matenda anenge asina munhu paanenge asati omwa mitombo idzodzo.

Mitombo yechizvino zvino yowanikwa ichipuwa kuzvibhedhlera, kunge munhu uyo ahloyiwa nadhokodheya kana namukoti.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhehleya tonohloyiwa nemadhokodheya nanamukoti tisati tatora dzimweni mitombo dzechiyungu.

Tinokurudzira kuti muntu asangotenga mitombo yechiungu peshe peshe uye asangoenda kunotenga mitombo yechiungu asina kuhloiwa nana dhokodheya kana vanamukoti.

Tinoda kutenda hurumende inoramba yakamira yakasimba. Kuitira kuti mitombo isingafanirwi kupinda munyika isapinda kuzokuvadza vanenge vane zviyaiyo.

Mitombo yechizvino zvino yowanikwa munzvimbo dzese dzakasiyana siyana asi mutuso wadzo wakati kwirirei zvinova kuti vantu vakawanda avasi kuhanira kuwutenga.

Mitombo yechizvino zvino inouya gumburabiri yekumwwa inoiswawo chiro chekuti chipimo chanenge wabhuirwa ndidhokodheya.

Mitombo yedu yechiyungu inosisirwa kushandiswa ngemazvo uye inosisirwa kutengwa painenge yakaonekwa kuti pane kodzero. Vantu ngavasatenga mitombo peshe peshe ngekuti vanozviparira hutano hwavo.

Mitombo yatinoshandisa yechizvino-zvino ,inokurudzirwa kuti muntu, atange anohloiwa naana chiremba namamukoti vamunyorere, vachimuratidza kuti inoshanda sei.

Mitombo yedu yechiyungu inokurudzirwa kuti munhu anyorerwe nadhokodheya kana mukoti kuti akwanise kuishandisa kana munhu aishandisa marwadzo akasapera kune mvumo yekudzokera kuno hloyiwazve.

Mutombo yedu inowanikwa iri muzvibhehlera inokodzerwa kupihwa munthu anenge ahloiwa nachiremba kana mukoti kuti awane kushandisa mutombo iyoyo semataurire avanenge vamuita.

Muntu vese vakanzi anekodzero yekuva neutano hwakanaka. Ngekudaro tinokurudziravo hurumbende kuti ngaiite kuti muntu veshe arapwe pachena eipiwa mitombo pachena, kuitira kuti mantu veshe vabetserwe.

Mitombo yechiyungu inogadzirirwa mazera akasiyana siyana zvinokurudzirwa kuti vanhu vape vanhu mutombo unoenderana nezera ravo kuitira kuitira kuti vakwanise kupona .

Mutombo yedu yechiyungu yovandudzwayoiswawo muzhibhodhleya . Muzibhodhleya imomo munenge mune chekupimisa chokuti muntu amwe zvakapimwa zvaanenge audzwa nadhokodheya wake

Mitombo yechiyungu ino vandudzwa uye ino kurudzirwa kuti munhu atange adhloyiwa asati amwa mitombo idzodzo vanhu vano kurudzirwa kunoona madhokoteya nana mukoti.

Mitombo yechi zvino zvino ino vandudzwa ichiiswawo mu zvigumbure zvaka siyana siyana avo vanoita nezve mitombo vano tanga vayi ongorora kuti ionekwe kuti ine kodzero ere kushanda kune antu.

Vantu vanorwarirwa kudzimba dzavo, vamweni vane mutxuba wekungonotenga mitombo vasina kuyenda nemuntu kuchibhedhlera kunohloyiwa, vantu ngavayende kunoona madhokodheya vasati vatenga mitombo yechiyungu.

Mitombo yedu yechiyungu , imweni yogadzirwa kuti muntu akwanise kuwedzerwa ropa achiimwa. Zvinokurudzirwa kuti muntu asangotora mutombo uyu asati ahloiwa.

Mitombo yedu yechizvino zvino, inokurudzirwa kuti muntu ayitore akangwarira, nekuti pane dzimwe mitombo dzinobva kunze kwenyika dzisina kubvumirwa nehurumende, dzinopinda ngemukoto.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kunotengeswa mitombo yechizvino zvino asi vasati vaishandisa vantuwo vanofanirwa kunge vahloyiwa kuti vaonekwe kuti vangada mutombo upi.

Muzvibhedhlera medu makuwanikwawo mitombo yemhando yepamusoro yakaongororwa neunyanzvi hunobetsera basa ramadhogodheya nanamukoti kuti rivarerukire pavanopa varwere mitombo.

Mitombo yedu ye chiyungu yo wandudzwa nana mazvikokota kuti muntu akwanise kuva ano wedzereka ngazi yake mu muviri make kana achinge aimwa muntu aafanirwi kungomwa mitombo iyi asina ku hloyiwa.

Fundo yedu yechiyungu inokurudzirwa kunwiwa nenguwa yaunenge waiudzwa kuti uimwe uye kuinwa zvine mwero zvaunenge wakabhiirwa ndidhokodheya.

Mitombo yedu yechiyungu inowanikwa mumbando dzakasiyana-siyana. Kune mitombo dzekuzorera ganda kuti rirambe rakaningirika, uye risava nezvimapundu zvinonesa muntu.

Zvibhedhlera zvedu zvine mitombo yechizvino zvino yainochengeta ichipawo avo vanenge vahloiwa nemadhogodheya vachigarira vari pachibhedhlera apapo kuti vadetsereke vapone.

Vantu vanokurudzirwa kutanga vaenda kunohloyiwa kumadhokodheya nana mukoti kuti vakwanise kuva vantu vanomwa mitombo yavanenge vaudzwa .

Mitombo yechiyungu imweni, ndeyekuisa mumajekiseni yobairwa munhu kuti awane kupona, imweni inoita yekufafaidzirwa panemarwadzo kana kufafaidzirwa mumiromo muntu wotopona

Mitombo yechizvino zvino imweni ndeyekupa muntu mvura achinge achiisiswa nemutsinga dzake kuita kuti akwanise kuva muntu unoona Simba zvekare ashandire mhuri yake.

Tombo yedu yevhiyungu yogadzirwa nanamazvikokota vachiongorora vachizoipa kuzvibhedhlera kuti idetsera vanenge vabatwa nezviyaiyo vapuwa kuti vanoimwa sei nemadhokodheya.

Tine mitombo dzakasiyana siyana dzimweni mitombo hadzidi kugariswa panze dzinoda kuiswa muchikamuri chinotonhorera kuti dzigare dzakanaka dzishandisike zvakanaka.

Mitombo yechi zvino zvino ino vandudzwa uye ino kurudzirwa kuti ichengetedzewe pakanaka pasinga sviki zuva kana mvura kuitira kuti vanoda kuzoi shandisa vai shandise ichakanaka.

Mitombo yechiyungu inovandudzwa imwe inoiswa muzvibhedhlera kuti ilwanise kuchengetedzeka sezvo iri mitombo inoshandiswa pakumwa inokurudzirwa kuti kana waipedza kuishandisa vhara chimbonyo zvakanaka.

Mitombo ye chiyungu inenge yakauya iri mu mhando dzaka siyana siyana mitombo idzi dzino kurudzirwa ku mwiwa ne muntu anenge a hloyiwa na dhokodheya kana mukoti.

Mitombo inogadzirwa navanamazvikokota yechizvino-zvino inokwanisa kuwedzerwa ropa kana kugadzirisa muviri kuti ropa rikwanise kuhamba zvakanaka mukati mwemumwiri.

Vantu vano kurudzirwa Kutora mitombo ye chiyungu kana vaenda kuno hloyiwa ku madhokodheya nana chiremba va hloyiwa ne michina yechi zvino zvino veito udzwa kuti vanoi shandisa sei mitombo.

Kune mitombo inodetsera vantu vanenge veitambudzika nezvikafu zvevanenge veirya zvisingawirirani nemiwiri mavo kana kuti ntaraunda yevanogara. Vanokwanisa kupiwa mitombo yekudzikamisa zvirwere izvozvo.

Madhokodheya anokurudzirwa kuva anemutombo muzvibhehleya zvavo kuitira kuti muntu anenge atouya akashatirwa vatomupa mutombo apapo apapo vozomuhloya vambomu dzikamisa.

Mitombo yechizvino zvino yoiswa muzvidhumbu zvakasiyana siyana. Mitombo inogadzirirwa vana inosiso kupuwa vana chete uye chipimo chinenge charonzerwa kuti vantu vashandise.

Vashoma vantu vanokwanisa kuva nemuduso unodiwa pavanenge ahloiwa nachiremba uye kuti azowanawo muduso wekutenga mitombo yechiyungu inowanikwa. Muntu unotoparara ngekutama mare yekutenga mitombo.

Mitombo yechizvino zvino inowanikwa iri mumbando dzinosisa a siyana mitombo idzi dzinofanirwa kunyorwa ruvara rakanaka runooneka uye runoverengeka.

Mitombo yedu yechizvino-zvino inovanika yapeshe-peshe, kune vandogadziravo mitombo dzekunyepera. Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo dzavanenge vatora kunzvimbo dzakasisira.

Vanorwara nepfungwa vanowanikwa veiwanda mukuwo watinawo unou ngendaya yekutora zvinodhaka zvinokurudzirwa kuti vandu vanotora zvinodhaka vaongorerwe nanachiremba nguva ichipo.

Vanoita nezveutano vanokurudzira kuti kanamuntu achinge abatwa nechirwere chepfungwa, ngaakasire kudetserwa kuitira kuti pfungwa dzake dzidzoredzane zvishati zvanyanya kuangira.

Utano hunoenderana nendxondo dzemunhu hunofanirwa kuramba hwakasimudzirwa ngekuti munyika muno mazuwa ano vanhu vazhinji varikurwara ndihwo. Tinoda kuti vanhu vadetsereke panyaya dzeutano hwendxondo.

Vana vadodori vanodakadza kana vachikura vane utano vakagwinya zvinokurudzirwa kuti nhuva yekuenda kundobairwa mitombo dzekudzivirirwa vana vaende kundobairwa.

Vanhu vanokurudzirwa kuti kana vezveutano vauya muzvikora veida kudzivirira zvino zvirwere vasatiza vana vechikoro vadzivirirwe.

Vana vadodori vakaudzwa kuti vanofanirwa kudzivirirwa nguva ngenguva, vezveutano vamweni vanoteerera muzvikora kunodzivirira vana kuti vave nehutano hwakanaka.

Zvirwere zvinobata vana vadodori zvinodzivirirwa ngemitombo yakasiyana siyana. Hurumende yakati izvi ngazviitwe pasina mudutso.

Vana vechidoko vanokurudzirwawo kuti vachengetedzwe, kubva kuhurema kana kuzvirwere zvingakwanisa kudzivirirwa ,munguva yavanenge vakapuwa ,ngazviteyedzerwe vana vakure vaneutano.

Vana vadoko vachibarwa vane njodzi yekubatwa nezvirwere zvakasiyanasiyana hurumende inokurudzira munhu wese kuti ave anodziviririsa mwana wake nekuti izvi zvinoitwa pachena.

Vana vadodori vanosisa kupuwa zvinovaka muviri kana vachikura ,kuyitire kuti vasabatwa nezvitenda zvinenge zveyihamba mumhepo pavanenge veyikurawo, vanofanirwa kunodzivirirwa zvitenda zvakatarwa nehurumende.

Zvirwere zvinobata vana vadoko vachiri pamazera ekukwanisa kuzvidzivirirwa, zvinokurudzirwa kuzi ngazvidzivirirwe mwana akure ane utano hwakanaka husingamushaishiri mundaramo yake.

Vanthu vanokurudzirwa kuti vaende kunohloyiwa nana chiremba vanenge veiita mishando dzavo dzakasiyana siyana dzavakafundira kuzvikoro zvepadera dera.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera zvikuru kana vane zvitenda zvikuruwo uko kunowanikwa kuine madhokodheya akafundira bsa ravo akasiyana siyana.

Muzvibhedhlera medu muno Shanda vantu vakadzidzira mabasa awo akasiyana siyana tinokurudzirwa kuti tichinge tadzamirwa nezvehupenyu tiende kuzvibhedhlera kunowanikwa vantu vanodetsera mukukurukura nhamo Yako wobva reruka.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanoshanda vane mabasa akasiyana siyana madhokodheya ane mabasa akasiyana siyanawo avakadzidza nezvawo kune vanenge vakafundira kuwona nezvemabhonzo emukati memuviri memunhu chete .

Vantu vano kurudzirwa kuenda kunana chiremba vanenge vaka dzidzira basa ravo zichi enderana ne zvidzidzo zvava nenge vakatora muntu akanzwa mazino ngaa ende ano ona chiremba aka fundira zvema dzino.

Vantu vanodzidza nezveutano vanenge bachidzidza varimumapato akasiyana siyana zvichienderana nekuti anoda kudetsera murwere chitenda chipi uye vantu ivavo vane unyanzvi uye vanoziva zvinhu zvavanofanirwa kushandisa.

Kuzvibhedhlera kune vantu vanenge vakafundirawo mabasa akasiyana-siyana avo avanoita panguva yavanenge vasangana nemutenda anenge auya kuzohloiwa zvirwere zvakasiyana-siyanawo muzvibhedhleramwo.

Vanhu vanenge vane nhunha dzavo, kana kuti vanenge vane zvinovanesa mukati mendaramo mavo, vanokurudzirwawo kuenda kuzvibhedhlera kuna anadhokodheya vakamirira kureketa nemuntu, veimudetsera kuti aone kujeka kweupenyu.

Zvibhedhlera zvinotengeswa mitombo zvinosisa kuva nemapepa uye zvichitenga mitombo iyo kunebge kweibvumirwa nehurumende kuitira kuti mitombo dzakona dzive dzakahloiwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosisirwa kuva nezviro zvakakwana, zvinosanganisira chivhiti-vhiti, tinonyorerwa zviro zvinenge zvayitika muzuwa rakona iroro.

Tinokurudzira vanovhura zvitoro zvekutengesera mitombo kuti vange vachiyevedzera mutemo dzinodiwq nenyika yavo uye vane mapepa akakwana vachizotengawo mitombo kunobvumirwa.

Zvitoro zvinotengesve mitombo, zvowanikwa zviyiwanda mundharawunda dzedu kuti ibudirire, vantu vadetsereke pasindo pasina yezvichova kuyende kumadhorobha.

Zvibhehlera zvedu zvinenge zvisinawo mitombo yakakwana muntu unosiso kuenda kunotengeswe mitombo kuti akwanise kudetsereka padambudziko rake.

Vanotengesa mitombo muzvikora zvinotengesa mitombo vanosisa kunge vakafunda vane ruzivo rezva vanenge vachiita kuti vadetsere vanenge vauya kuzotenga mitombo.

Zvibhedhlera zvedu zvinovawo nepanovhengeterwa mutombo kana pavanotengesera mutombo kuitira kuti vanhu vahloiwa nana dhokodhera nana mukoti vatengewo pasinde.

Vanoona nezveutano vakaona zvakakodzera kuti kuvakwewo zvitoro zvinotengesa mitombo asi muzvitoro umu munofanira kutoiswawo munhu akafundira basa rekuupa vanhu mitombo .

Tine panotengeswe mitombo vanokurudzira vantu kuti vauye kuzotenga mutombo wavanenge vakataurirwa nadhokotera kana kunyorerwe pashi .

Zvitoro zvinotenhesa mitombo zvinofanira kunge zvine muntu wakafundire basa unozokona kutsanangurira muntu unenge auya kuti anoshandisa sei mitombo dzaanenge anyorerwa nadhokodheya.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti zviakwe zviri muberere mentaraunda, ,nepaberere pezvibhedhleya kuti vantu vasahamba mumango wakareba, veinotsvaka mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti zvinge zvakabeurwa nguva nenguva zvisinei nezuva kuti izuva ripi. Kuitira kuti muntu veshe abetsereke panguva yaanenge eide mitombo.

Vanhu vava nemukhuba wekungoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo vasati vahloyiwa nemadhokodheya uyezve vanootengesa mitombo ivavo vanokwanisa kutongotengesera muntu wavanenge vangofunga kuti auya iye asina kunyorerwa pasi. Zvinokurudzirwa kuti vantu vanohloyiwa nana chiremba

Vanoita nezvekutengese mitombo vanokurudzirwa kuti vave nemapepa akakwana uye vave vantu vane ruzivo neunyanzvi vakadzidzira basa rawo kuti vadetsere vantu.

Tinokurudzira kuti ava vanovhura zvitoro zvinotongesa mushonga vange vanematsamba nezvinodiwa nehurumende vashande veitevedzera mitemo yenyika

Mitombo yedu yechiungu inonasirirwa zvitoro zvekuti itengeserwe vantu vanoyambirwa kuti vasangotenga mitombo pasipo pakanzi nehurumende patengeserwe.

Vantu vanotengese mitombo muzvitora zvinotengese mitombo vanosise kunga vari vantu vanomira pachokwadi vasingapi vantu mitombo dzisingasisi kupihwa muntu asina kuhloyiwa nadhokodheya.

Kunotengeswe mitombo kunosiso kuva kuchitengeswa nemuntu wakadzidzira basa rezvemitombo nekuiziva mabasa ayo nekuziya kuti inoshandiswa sei.

Vechidiki vanokurudzirwawo kuenda kunodetsera pane zveneutano ,apo vanenge vabuda vachida kupa vanhu ruzivo nechenjedzo ,ngakusangowanikwa madzimai echikuru chete.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kunorova bembera kune ventaraunda. Kuitira kuti vazive nezveutano nezvitenda zvinenge zvavira ntaraunda nguva iyoyo.

Vezveutano vanogara vakakurudzira veruzhinji kuti kana ivo vachinge vapinda mindau dzavanenge vari vavewo vanouya nekudzidziswa uyewo ngekudonhedzera vana munguva yavanenge vatarirwa.

Vanthu vanokurudzirwa kubatana nevebazi reutano apo pavanenge veipe ruzivo kana kuhamba vachipa chenjedzo yekuti vanthu vadzivirire utenda hunenge hwabata ntharaunda.

Vana vadoko nevakuru vanokurudzirwa kuenda kunenge kune zvidzidzo zvinoenderana nezveutano, kuitira kuti vadetsereke nezivo kuti vanozozvifambisa sei kana chitenda chaguma.

Tinokurudzira vantu kuti danho rakatorwa nehurumende kuti madhokodheya neve noita zveutano vape vanhu ruzivo munharaunda vanhu ngavaende vanosangana nevantu vanenge vauya kuzovapa zuzivo.

Tinotenda hurumende inokurudzira mabato ezveutano kuti ambouganidza vantu eiita musangano veiudzana ngezve utenda hwunenge hwanesa mundaraunda vantu kuti vachirwise chitenda varipamwe.

Vanoshanda vakazvimirira vega uye vashandi vehurumende vanenge veishanda vari kubazi rezveutano vanokurudzira vanhu kuti vauyewo kwavanenge vadaidzira mihlangano.

Hupenyu hwevanhu wakakosha uya hutano ndiho unoita kuti upenyu huenderere mberi nenyika ibudirire nekudaro vantu vanokurudzirwa kuti vaende kunoyayiya panenge pachiitwa zveutano.

Vanoita nezveutano vanombopotawo vachienda kunharaunda dzinogara veruzhinji vachivapa chenjendzo nekuvapa mazano kuti vagare vane hutano hwakanaka.

Ramangwana redu riri mumaoko evana vechidiki. Nekudaro tinokurudzira kuti hurumende ipe ruzivo kuvana ava vazvingwarire vakure vane utano.

Dzidzo inoenderana nezvekubariswana kwevantu, idzidzo yakanaka zvikuru, inosiso kupiwa muntu weshe zvisinei nezera rake.

Vantu vokurudzirwa kuti vambohambawo veipa bembera rinoenderena pamusana pezvirwere zvinowanikwa pabonde kuitira kuti vakawanda vave neruzivo uye nechnjedzo.

Dzidziso inoita nezverudo newanano inofanirwa kuvakwa mundaraunda kuitira kuti vantu vazive zvirwere zvinowanikwa pabonde uye kuti vangaronga mhuri sei.

Zvidzidzo zvinoyita nezvemunhukadzi, zvinosiso kupuwa munhukadzi unenge ayenda kuchibhedhlera kunohloyowa kuyitira kuti ave neruzivo runoyenderana nezera rake.

Zvidzidzo zvinoita nezvekubara vana nekuronga mhuri zvinosiso puwa ana mai kunyanya kuitira kuti vazvidziwirire vasabara vana vanenge vakaenzana.

Zvidzidzi zvinoenderana nezvekubarisana kwevantu zvinosiso kupiwa muntu weshe kuitira kuti apo pavanonga vaasvika nguva yehuda kuronga mhuri varonge vane ruzivo.

Zvidzidzo zvinoita nezvepande zvinosiso kupuwa muntu weshe pachena kuti vanhu vakwanise kuzvidzivirira kuzvirwere zvepabonde uye vakwanise kuzvidzivirira mukubara vanenge vasina kurongwa.

Zvidzidzo zvinoita nezve utano hwemwanasikana apo vachienda kunguva zvinofanirwa kudzidziswa pachena kuitira kuti mwanasikana ave anova nechenjedzo.

Tine ruzivo runofanirwe kuti rwunge rwune muntu wega wega paanenge eikura, rwuzivo urwu rwunoenderana nezera remuntu vana vechidiki vanonzi vapuwe ruzivo rwekuzvidzivirira pabonde.

Vechidiki vanokurudzirwa kuti vaende apo panenge pachitaurirwa nezveruzivo rwenhengo dzavo kana kuti nezvekuronga mhuri kuti vakure vane pfungwa dzakavhurika maererano neupengu.

Dzidziso inoita nezvekubarwa kana kubara kwevana inosiso kupuwa munthu weshe kuitira kuti munthu azowana kitora matanho uye kuti aite zvinhu ane ruzivo rwakakwana.

Zvidzidzo zvinoenderana nehutano hwemwanasikana zvinofanirwa kuramba zvichivandudzwa, uye vana sikana vachifundiswa kuti pavanenge vaenda kunguva kwavo vanoshandisei, uye vazvibate nekuti vanonge vokwanisa kubara.

Dzidziso inoita nezvepabonde inosiso kudzidziswa muntu veshe, uye dzidziso inoitwa nezvekurera muri kana kuronga mhuri. Ngaifundiswe mai nababa vari pamwechete kuti vaite pfungwa dzakafanana.

Zvidzidzo zvinoenderana nezvekuronga mhuri kana zvinvanikwa pasikarudzi. Zvinofanirwa kufundiswa vantu nguva ichipo. Kuitira vantu vakwanise kuzvidzivirira kubva kuhutenda hwava ngasangana naho.

Vantu vanokurudzirwa kuti vafundiswe nezveupenyu hwavo nezvepabonde uye nekuti vangaronga mhuri sei kuitira kuti vave vanotora matanho akanaka.

Kune zvirwere zvakawanda zvinowanikwa nekusangana pabonde zvinokwaniswa kurapwa nemitombo yechizvino-zvino. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kunohloyiwa kuzvibhedhlera kana vachinge vafungira kuti vava nezvirwere izvozvo.

Zvidzidzo zvinoitawo nezvehupenyu kana nezvechirwere cheutachiwana zvinosisa kufundisirwa vantu veruzhinji kana kuhamaba vanhu veifundiswa kuti vawane kuzvidzivirira.

Vantu vanokurudzirwa kuti vave neruzivo rwezve pabonde uye neku ronga mhuri kana vafunga kurorana kutitira kuti pavano pinda mu wanano yavo vange vane ruzivo rwaka fanana.

Vantu vanokurudzirwa kudzidziswa nezvekuronga mhuri baba namai varipamwechete kuti vawirirane nzira yavangada kuzoshandisa kurongwa mhuri yavo.

Dzidzo inoitirana nekuronga kwemhuri inofanirwa kuziviswa uye dzidzo inotirana nehutachiwana hwe HIV inofanira kupiwa vanhu ruzivo kuti vawane kuzvidzivirira kuchirwere ichi.

Vanoita nezve mitambo vanosangana nenjodzi dzakasiyana-siyana mumuvuri mavo uye vane mitombo dzakanasirirwawo zvichisiyana nemitambo yavanenge veitamba.

Tinokurudzira vantu vanoita nezvemitambo vapote veyiende kunohloyiwa kuitira kuti vasava panjodzi yekuva nezvitenda vasina kuzvigadzirira.

Mitombo iyo inoshandiswa, nevantu vanoita zvemitambo, imweni yacho ndeyekufafaidza panenge pane marwadzo, marwadzo anobva anyarara apapo, muntu oenda mberi nemutambo wake.

Vanoita nezvemitambo vanosungirwa kusashandisa zvinodhaka kana mitombo yavanenge vasina kupihwa nachiremba, vanokurudzirwa kuva vantu vanogara vachitasanura nyama dzavo.

Vose vanoita nezvehutano vanokurudzirwa apo pavanenge vachiita mitambo dzawo kana kuti vapedza kuita mitambo dzawo vawedzere muviri mavo mvura nekuti pavanoita mitambo yawo vanobuda mvura yakawanda.

Zvidzidzo zvinoitwa kudzidzisa avo vanenge vachida kuzobatsira vanenge veitamba mitambo zvinokurudzirwa kutorwa neuyo mwana wese anenge ari pachikora kuti azokwanisa kudetsera mumwe wake.

Vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kupota weimwa mvura apo wachiita mitambo dzavo kuitira kudzosera mvura mumuviri mawo inenge yapera pavanenge weitamba mitambo dzawo.

Vantu vanokwanisa kuita mitambo dzavo vanokurudzirwa kuti pavanenge veiite mitambo dzavo vazvibate nekuongorora kuti havasi munjodzi yekukuvadza muviri dzavo here.

Vantu vanoita nezvemitombo vanokurudzirwa kuva vanoona dhokodheya wavo Anoziva nezvehupenyu hwavo kuti vadetsereke nguwa ngenguwa yavanenge vaenda kundohloiwa kana vachitamba mitambo yawo.

Vantu vanoita nezvemitambo vanowanika veita dambudziko renyama dzavo vanofanirwe kuenda kunohloyiwa namadhokodheya vachipiwa mitombo inoenderana nechiyayiyo chavo.

Kune vantu vanokwanisa kuite nezve mitambo kana kushandisa zvipo zvavo kuti vararame vanokurudzirwa kugare vakanohloiwa nemadhokoteya nana mukoti kuti vaonekwe kugwinya kwemuviri dzavo .

Zviriyo zvinoenderana nevantu vanenge veiita mitambo dzavo zvakasiyana siyana vamweni vanoda kuzvigwinyisa ngekutenga mitombo yavasina kuhloyiwa nemadhokodheya vanonzwi vantu ngavatange vahloyiwa vasati vamwa mitombo.

Vantu vanoita nezvemutambo vachitasanura manyama dzawo kuti dzigwinye vanokurudzirwawo kuva vantu vanotora mutombo dzinenge dzataurwa nadhokodheya avakurudzirwi kungotora mutombo vasina muntu wavahloya.

Muzvibhedhlera medu moyiswawo michina ine zvivhiti-vhiti, inohloya mukati memuviri memuntu, muntu achitozvionera ega kuti zviro zviri kushayishikira pari.

Zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya pavanorapa muntu vachizviona pachivhiti vhiti zvavandudzwawo munyika medu zvavamowo nehuwandu hwazvo zvodetsera kuti vanhu vapore.

Vantu vanokurudzirwa kuti vakwanisewo kuva madhokodheya avo veikwanisa kuzvihloya vari kanyi veitaurirana nemadhokodheya pazvivhitivhiti zvawo veitopona.

Vantu vanokurudzirwa kuvawo vane zviro zvinowanikwa muzvibhedhlera kuti vakwanise kuva nazvo kumizi kwavo vachikwanisa kuzvihloya. Zvakafanana nekuzvihloya kufamba kweropa mumuviri kana kuzvibaira kana muntu achinge ane chirwere cheshuga uye kuzvihloya kuti ava nendani ere.

Zvimbe zvidzidzo zvinodzidziswa vana chiremba kuti vakwanise kushandisa muchina yechizvino zvino inovadetsera kuona zvine udzamu nezvakakosha vachidetserana nevamweni vanenga vari kuretu zvowawo munyika mwedu.

Vanhu vanokurudzirwa kuvawo neruzivo rwekushandisa zviro zvavanokwanisa kutotengawo veigaranazvo kumba , izvo zvinowanikwa muzvibhehlera kuti vapote vachizviongorora kuti ropa ravo ririkuhamba sei ? mukati menyama uye ngazi dzavo dzichiri dzakanaka here ? hadzina utachiwana here .

Zvibhedhlera medu mowandudzwa makuiswawo mushina yemhando yepamusoro soro yekutoti dhokodheya unotokwanisa kutsvakawo ruzivo kune vamwe vake vari kunze kwenyika veidetserana pakuhloya murwere.

Kwavawo nezviro zvekushandisa muntu arikanyi achizvihloya oenda pachivhiti vhiti eiratidza dhokodheya wake arikuchibhedhleya kuti zvakamira sei otobatsirwa otopona.

Vantu vanokurudzirwa kuti vashandise mitombo yechivantu vakangwarira. Vasaiwanza zvokuti vanopedzisira vodhakwa nayo.

Mitombo yedu yechivantu inovandudzwa nevanozvikona kuitira kuti ivewo inoonekwa pasi rese, nekushandiswa mune zvakanaka ine chipimo.

Yakagara iriko kare nekaretu vasharukwa vedu vaiende mumashango kunokume mashakani, kana midzi, kana vana vayo vainenge yabara mbiti yakhona votoite mitombo, votorapa vantu, vopona.

Mitombo yedu yechianhu yakatikoshera nokuti inokwanisa kuwanikwa peshe-peshe nenguwa muntu akangozwa chitenda chake unokwanisa kutomhanya muberere otopona.

Mitombo yedu yechianhu inosiyana siyana kuti chichinoshanda pairi mizhinji yacho migomboti iyi inoshanda zveshe kubva kumidzi makwati nemashakani vantu veitobetserewa ndiyo.

Muzvibhedhlera medu maakukwanosao kutoti munthu unokwanisao kushandisa magomboti ake aabva nao kumbatso zvinokurudzirwa kuti vanthu ngavamwe magomboti.

Mitombo yedu yechiantu yazara peshe-peshe, uye vazhinji vaakuda kuishandisa uye kuva neruzivo nezvazvo zvinova zvinodetsera kuti vantu avachanyanyi kuparara ngekutame mare veiti avana yekootenga mitombo yechiyungu, voshandisa mitombo yavo yechivantu iri muntaraunda mwavo.

Vantu vakangwara mazuva ano vovandudza mitombo yedu yechianhu kuiisa muzvigumbure kuti idetsere vana vechizvino zvino kuti vawane kupona.

Mitombo yedu yechivanthu vana mazvikokota vana muzvina fundo voivandudza voiongorora nekuiisa muzvipepa zvinoringirika uye zvinotaura chipimo.

Mitombo yedu yechi bhoyi yechi vantu ino vandudzwa naana mazikokota yeitopihwawo mazita ecgi yungu yeito shandiswa pashi reshe inenge yaingororwa ikanzi yaakukwanisa kushanda kurape vantu

Mitombo yedu yechi zvino zvino yo vandudzwa nana ma zviikokota woikwanisa kuisawo muzvi pepa zvino kwanisa kuningirika ngeku erengeka uye ine zvipimo zvayo kuti inoshandiswa sei.

Mitombo yechinyakare yedu yatinoshandisa mumakanyi mwedu yovandudzwa naanamazvikokota avo votoiisa mumabhodhleya vachitoipa mazita echiyungu kuti iwane kushandiswa pasi rose.

Mitombo yedu yechivandau vamwe vavakutoigona kuivandudza vachiisa muzvibhodhlera vachinyora mazina kuti wakwanise kutenga asi zvinenge njodzi zviri kuitwa nevanhu vazhinjj vari kugadzira vonotengesa zvisati zvahloiwa.

Mitombo yedu yechivanhu yochivandudzwa nana mazvikokota vakadzidzira basa rekugadzira mitombo vanoisawo muzvigumbura zvinoonekera veipawo mazita echiyungu kuti ivane kudetsera vantu.

Mitombo yedu yechivantu yovandudzwa nevanogona kushandisa mitombo idzodzo. Vamweni vanotsvaka, votogadzire mitombo, veitodzitwa muduri kuitira kuti dziwane kushandisika.

Mitombo yechinyakare yovandudzwa nanamazvikokota veipawo zvinyorwa zvinonyorwa pasi kuti inokwanisa kushandiswa sei uye inokwanisa kurapa chitenda chipi.

Tino kurudzirwa kuti tive nezvi nyorwawo zvino enderana nemitombo yatinoona mumakwasha edu kuitira kuti vanotevera vasazo neseka nekuziya mitombo.

Vanoita nezvekupa vantu mitombo yechivantu, vanokurudzirwawo kuva vane matsamba anokhombidza kuti vakafundirawo basa iri, kuitira kuti pasava nekungoangarara kwevantu.

Tinotenda vana mazvikokota vakaramba veikurudzira vatana vedu kuti varambe veishandisa mitombo yechivantu. Isina kusanganiswa nezvimwe zviro zvinozosimudza denda rinenge risimo mumuviri mwemuntu.

Kune vantu vari munharaunda vakapihwa zvipo zvekushandisa mitombo yemumagwasha yemushango kurapa vantu. Vanenge vane zvitenda vanokurudzirwawo kuti vaite vane mapepa .

Makomboti atinovana mumashango mwedu anosiso kuchengetedzwa vantu vaone kudetsereka pasina mututso vavanobvisa vachikwanisa kupanana pachavo.

Mitombo yedu yechivantu vantu vakawanda votokwanisa kunoikaya mumashango veiunganidza. Kuitira kuti avo vanoziya nezvazvo vana mazvikokota vauye munharaunda vachiongorora.

Mitombo yedu yechianhu nevanoishandisa vanokurudzirwa kuti vange vane mapepa anovabvumira kuita basa iroro nekuti zvine njodzi kupa munhu mutombo ozokwanisa kuwana dambudziko.

Vanorapa vantu mumantaraunda veishandisa mitombo dzechivantu vanokurudzirwawo kuti vavewo vantu vanopa vamwe ruzivo rwavanarwo kuitira kuti nhaka yedu isafa navo apo vanenge vatorwa nenguva.

Vanthu vanokurudzirwa kuwanana neavo vanoti tinoramba ngemitimbo yechianthu vechidiki vokurudzirwa kuti vaendeyo vanowana ruzivo vachirwunyora pasi kuitira ramangwana.

Pane zvatinokwanisa kuitawo sevantu vatema kugadzarawo mitombo dzedu teishandisa magwasha nekushandisa vagara veidzishandisa kurapa vantu kuti nyika yedu ibudirire .

Vanoita nezvemitombo dzechivantu veirapa vanhu mumamizi vanokurudzirwa kupawo ruzivo kune vechidiki vachikwanisa kuvanyorerawo zviro pashi kuti mitombo idzi ivandudzwe.

Mitombo dzedu dzechiantu nevanoshandisa nechekudhaya yakakosha vanofanirwa kukurudzirwa kuti vave nezvinyorwa zvavanonyora kuti nhaka yedu iyiyi iendere mberi vantu vapone.

Mitombo yechivantu yovandudzwa nana mazvikokota avo varikuzviongorora zvinokurudzirwa vantu vave nezviyorwa zvinooneka kuti nhaka yedu iyenderere mberi.

Mitombo yechivanhu chedu inonaka kana yechipuwa nemuntu unoiziya. Zvine njodzi kungotora mutombo usina ruzivo nazvo. Zvinjodzi nekuti zvikokwanisa kukuvadza mwiri wako.

Mitombo yedu yemagomboti inovanikwa mushango yakasiyana-siyana, inode kuti muntu ave neruzivo nezvazvo. Zvikwanisevo kuva nemagwaro kana kuvandudza kwayo kuitira kuti ishandisike nomazvo.

Vantu vanoita nezveutano hwedu vari mumakanyi vanokwanisa kurapa zvitenda vei shandisa mitombo yemumagwasha. Vanokurudzirwa kuita izvi vane mapepa kuitira ramangwana.

Mitombo yechiantu inowanikwa ichishandiswa neavo vakagara vachiita basa iroro rekurapa vanhu ngemitombo idzodzo zvinokuridzirwa kuti pave nezvinyorwa zvekuti mitombo iyi ikwidziridzwewo.

Mitombo yedu yechianhu inowanikwa irimumando dzakasiyana siyana vamweni vanoshandisa mashakani vomakuya kuya vamweni vanoshandisa midzi vanodziisa mumvira vamweni vanoshandisa makwati vomaomesa vomakuya kuya.